Kareen hal xabo ah oo saaran miis giriin ama kafay kareenka waa liima banbeelo midabkiisu waa jaale kalarkiisana waa cadaan

Miis saaran labo saxan kujiro ku kala jirto bariis moos bariis cad

Boombalo jilbaha u laaban ugu juro shaati bombalaha midabkiisu waa cadan een shatigana midabkisa waa baluug iyo cadaan surwalkana waa madow

Waa masaajid waxaa kujiro niman aad u faro badan. Wiilka ugu soo horeeyo waxuu wataa qamiis qalin ah ama garee ah iyo cimaamad cadaan ah.

Laami oo cusub oo ladhisaayo laamiga waa madow hadaa lagu shubooyaa jayga amasa laamiga baabuur wayn ayaa dhigaayo laamiga sideed lugood oo mad madow makiinada kalarkeeda waa jaalle.

Hal joog kabo janbal ah saaran karton kiisa kartoonkiisa waa madow

Waa miis qudaar oo saaran: moos biseel, babaay ,sidoo kaleynto qare, koosto iyo karooto. meesha ay ku jiraan waa miis, meel miis jale eh.

Waa naago io niman kan usoo horeeto wuxuu wataa suud shaati garawaati io koofi shaatiga waa shaati cadeys cadeys ah

Meel banaan oo suuq ah sisin digir cadaan io digir cagaar galay masago qamadi

Dhagax saran shambo ama salid ama kareem oo midabkiisa yahay qaxwo korkisaneh madoow salida mama shambada waa qaxwo qaxwo caagey ku jirtana waa qaxwo iyo madoow iyo wax yar gaduud ah

Wahool xaafadiyo dad waxa ay ku fadhiyaan kuraas cadaan waxaa kujiro dhinaca cadaan

Waa niman oo aruurinayo qashin oo malaamiley ah. Qashinka waxaa lugu gurahayaa bac buluug ah iyo madow. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadeys iyo surwaal cadeys iyo shaati yar oo cagaar ah.

Waa keeg yar oo kasameysan jukuleed iyo loows oo korkiisa saaran iyo shukulaato cadeys ah waa labo.

Meeshan waxaa iga muuqato laba nin oo is a fadhido midda uu wata suudi cadaan

Waa naago iyo niman naagaha waa sadex nimankuna aad Bay u fara badan io fadhiyo miisaska midabadooda waxaa ka mid

Waa mindi lagu jarjarayo canbo qofka waxa jarjaro gacanta waxa ugu jiro mid galoofis bisili ah gacanta kalana caadi waaye waxa agyaalo caag garaafo sakeel ah oo cadaan

Waa mashiin kii amo makinadii shaha lagu karinaayay shaha waxaa ag yaalo labo madan mid midab kiisu waa buluug Midna midab kiisu waa madow

Waa banbalo midabkiisu yahay madow waxaa ku jira katiin midabkii su yahay dahabi

Waa boor ama sawir oo ku sawiran laba naago naag mid waxaa u sarsan cunug een waxey gacanta ku haysaa kal een waxey wadataa wax cadan ah mara cadaan mida kaleeto waa sidoklenta mara cad iyo garba saar cadaan iyo waxey wadtaa dirac oo madow ah waxaana ag yaalo mooyo waxey gacanta ku hayaan kalal

Guri qabyo ah oo dhime kasocdo gurigu waxa uu kasamaysanyahay dhagax iyo ciid oo guduudan waxakutaasan biro iyo alwaaxyo

Waa musqul leh shaawarka lugu qubeysanaayay iyo kan wajiga lugu dhaqdo midabkiisu waa cadaan. Musqushu waxay leedahay mutuleel cadaan ah iyo mutuleel cadeys ah.

Qol wen oo hal daQad wen leh iyo hal albab albabkuna waa labo xabo walibo bala kon wayo en mutu lel kisu waa gudud darbigisu waa gudud

Waa meel saaran suuf waxaa dulsaaran alaab maacuun waxaa kamid ah afar digsi iyo labo taawo Kalarkoodu waa gaduud oo qaxwi ah.

Waa iskul fadhisa arday io malinkode dultagan ardayda waxey watan dhar isku wada ig wana cadan malinkan waxow wata shati balug ah io sarwal garey ah

Waa waddo xaafadeed oo mugdi ah waxaa ka daaran hal dheer oo midabkiis yahay jaalo waana bloketi

Birtawo saran deeb waxaa ku juro saliid waxaa lagu dubayaa sambuus sambuuska midabkiisa waa jaale waxaa ag yalo caag oo yahay midabkiisa baluug iyo cadan

Waa qol waxaa yaalla fadhi midabkiisii yahay caddaan miis madow ah wuxuu leeyahay daawo farabadan waana aqoon qurux badan

Waa meel qaxwo lugu cabo ama kafay waxaa yaalo kuraasman iyo miisas wada madow, waxaa fadhiyo niman aad u faro badan ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa qamiis cadaan ah.

Waa dhagax waxaa saaran geedka lugu dhaqdo wajiga oo faswosh cadaan ah caaga ay kujirto waa buluug iyo cadaan.

Waxaa ii muuqda meel ay yaalaan gaarigaan miisaaran yahay oo lagu galo shaambooyin cafisooyin catarro iyo waxyaabo kale oo bagaash ah waxaa gadaya naag wada tixijaab iyo dirac waxaa korkeeda taagan laba nin ka waxaa kaloo u agdhow teendhooyin lagu iibiyo alaabta

Waa niman iyo naago oo meel taagan oo banaan baxaayo oo gacmaha kor u taagayo. Wiilku waxuu wataa shaati basali ah ama bingi ah, waxuu gacanta kuheystaa buug waxuu wataa surwaal qaxwi ah.

Waa galoofiska gacanta la gashay midabkiis yahay buluug oo saaran miisa cadaan

Waa arday ku jiro saf dugsi dhexe dhigto waxaa qoorta ugu jiro kaarar waxa ay xiran yihiin dhar cagaar ah

Waa xayaat markeet lagu gado cabitaanoyinka kala nooc ah caafiyado iyo biyaha cabitaanada ayu nooc ah ku juraan

Waa waddo waxaa maraayo sac waxaa kaloo maraayo labo ilmo oo kala qaawan waana waddo badan

Waa meel uu ku wareeg sanyahay darbi kuyaalo geedo cagaaran waxayaalo dhagaxmeel midabkìisuna waa guduud

Nin ku fadhiya kursi ama dhulka fadhiyo meel masaajid a wuxuu wataa okiyaalo camaamad cad iyo gaduud ah qamiis wada rinji ah

Qol kujirto murwaxad irmajadisu ay tahay darbi armajada Albabadedu waa en digir ama Qaxwi murwaxada midabkedu waa madow wa muwaxad wen

Niman ku fadhiyo kuraaso niman ka waxey aqrisanayaan kitaab waxaa gacanta ugu xiran saacado

Dhaliyaro oo dheleysa banoni waa kalakox dharka midabkode waa cades sarwaldod waa qaxwo io madow

Waa baabuurta ciidanka boolisk oo banaan baxaayo oo wada taagan calanka soomaaliya baabuurta midabkoodu waa buluug, cadaan iyo madow.

Waa laami waxaa maraayo baabuuro kuwo yaryar iyo baabuuro waaweyn baabuurta waa cadaan, baabuurka wayn midabkiisu waa oranji waxuu leeyahay afar lug, mootada midabkeedu waa buluug iyo gaduud.

Waa miis waxaa saaran marada hidiyo dhaqanka midabkeedu waa gaduud waxaa dulsaaran baaquli cadaan ah waxaa kujiro timir iyo daango, waxaa kaloo miiska saaran buug uu kuqoran yahay nin waxaa wato shaati buluug iyo cimaamad cadaan ah, macawis cadaan ah iyo dhiil yar oo calanka soomaaliya kusawiran.

Jijin yar lagu xirto gacanta saaran jijinta waa jaale oo midabkeedu yahay dahabi ama qalin

Carwo Lagu gado mobelyo ama Lagu sameyo mobelyo carwada wax kaso baxayo labo nin o wato midka ugu so horeeyo midibkisa wa baroom waxu wata shati jaale

Waa kareem saaran dhagax oo miis camal ah, kareemka waxuu kujiraa caag yar oo cadaan waxaa kudhagan xaanshi yar oo cadeys ah.

Waxaa dhalinyaro ciyaareyso banooni oo taagan garoon waxa ay xiran yihiin fanaanido jaalle iyo mudo isku jiro dhulka waa roog cagaar

Meel yaalo bocor bocorku wa bocor gadud kalarkisu waa cagaar

Waa naago fadhiyo iskuul waxay haystaan buugaag io qalimo waxay qorayaan cashar madaxa qaar wuu u duuban yahay

Meeshaan oo meel maqaayada oo qurux badan waxaa yaalla kuraas iyo miisaas war qurxan

Waa labo nin oo dhisaayaal ah mid ka ugu soo horeeyo waxuu wataa surwaal madow ah gacanta saacad ayaa ugu xiran iyo fanaanad buluug maari ah oo gacmo dheer ah midka kalana waxuu wataa fanaanad madow iyo surwaal cadeys ah.

Waa qol waxaa yaal sakaal waxaa ka baxaya ubax cagaaran

Sedax xabo boon balo ugu juro saakoyin mid waa madow midna waa qaxwi mida kale cadaan

Waa baasto labo kiilo ah baasta waa baasto maka noni

Waa dirac baac wayne iyo garab saatkiisa baac waynaha waa baac yare midabkiisa waa cadaan iyo cagaar iyo madow garab saarankana waa cagaar.

Waa cagaf cagaf ama katarbiin oo socdo wadada kalarkiisu waa oranji waxuu leeyahay afar lugood oo madow ah.

Waa miiska xasaran saxan uu ku jiro khudaar iyo koob uu ku jiro kafee khudaarta waa hilib iyo sugo

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman iyo naago waxa ay fadhiyaan kuraas waxa ay wataan taroxado shaatiyo caddaan xijaabo madow

Waabobalo oulaabanjilbaha bonbalaha waxa ugujira shati iyo sirwaal shatigamidibkisawaa binki obiybiyah iyo cadan iyo madow bonbalahana midibkisa waacad sirwal kana midibkisa wamadow

Meel saaran saddex bakeeri iyo baaquliyooyinkooda iyo qaadooyinkooda bakeeriyaasha waa cadaan waxay leeyihiin kalaro kala nooc ah saxamooyinkana waa cadaan qaadoyinkana waa qalin waxaa kalgoorlie agyaalo oo dhoob ah oo madow

Jijin weyn oo saaran meel cadaan ah jijinta midabkeedu waa dahabi

Faraanti taalo meel banaan meshana wa meel cadaan ah farantiga midabkiisa waa dahabi

Meelbanaan ah moodo taagan laba nin labada nin midi wuxu wataa funaanad shaati ninka kale funaanadu waa cadaan surwaalku waa madaw

Waxaa ii muuqda niman iyo naago wax qoraya a waxa ay fadhiyaan dhulka xildhibaanka waxa ay wataan shaarar iyo macawis halka dumarkana ay wataan fanaanad goono iyo gambo buug ayayna wax ku qorayan

Meel saaran cabitaan ku juro bakeeri dhala ah cabitaan ka midab kiisu waa jaale wuxuu ka sameysan yahay liin oronji

Waa libax duured io warabo farabadan cunay geel daqaya duurka waan sawir

Hool yalo miss io kursman miiska waxa rasaran ubax oo oraji io cadan ah io cafi saxaman io qadoyin midabkode waa cadan kursmankan waa cadan miiiskan waa cadan

Waa qol waxaa yaalla fadhi madow iyo caddaan isku jira miis madow daahman ayaa ku xiran qolka waana qol qurux badan

Waa saliid bixiso timaha waxey ka sameysan tahay dhego yare waxaa ku sawiran saliida timo